Kimisinga kye tsi nzukhi kili awo kitaru bakisunga khungaki khwe kimisala, kimisinga kyene kino kiba kye tsinzukhi , fana balindile tsi nzukhi tsombekhe oba tsi wuyemo.

Babaana bekhana ne besinde bakwarire kamafumbo imurwe bali khukhina kamakhino kabwe amala boosi tsana basangalile

Ino khabokesa Uganda isi e line isi balanga muluzungu bari equator ibirira ba makingawo ne ne ne isindu siwanga siboofu she round.

Anano naboone nasimya ali mukunda, kamasaafu kamiliya bulayi naabi eeh, amala bisela bye kumuusi ligulu nalyo lyawangiyile bulayi naabi.

Khayuni khatwela akhaleya kumunwa, khalikamo bu mali khe mikhile khumbobwe iye litoore, litoore ili lisili lingana, imbobwe yino khali ukhwinyusamo bunulu

Khano kha center babana babili bali khugenda umusani ugundi naye alikho agenda aliyo baaliha khumadigiyi gabwe bali khugulisa ibindu tsinzu mwene se tsili tsimbofu naabi dawe ni gusaala gwe gamasanalaze nagwo guliwo.

Luno lugudo lwo korasi lubonekhana lwa bira khubulalo nenga tsimande lwotayi ibweni naboneyo tsinzu itsombekhebwa tsili tsindayi naabi.

Bisolo bibili biligakho gamafumbo bili mwisiru byalolelele luwande lweno khatwela khalolele idayi nega bele bili khugenda khutsa idayi fana haliwo shesi bibone tsimade tseneno.

Hano naboone bisolo bili bigali bisolo bino unyala wabilanga ori buffalo mu luzungu bili khugenda khebiloda bili mushibila bisela byehangolobe inyanga yagwile.

Inguke imali yasutile kumukhono kwayo mungaki ela kwongene kwesi ndi khubona nenga kumukhono kuno kwokesana kuli inguke yino yakora sesili ingana oba isoleli ta.

Anano nabone kumuzikiti, inzu yayombekhebwa nga kumuzikiti imbofu ingali amala ili akari webisala ne lumako, byamiliya.

Hano nabone center esi bagulisila ibindu haliwo umwana uli khubira bali babili bosi bali khutsa khwisomelo nenga lisomelo litwela kubanga tsi uniform tsifanana.

Mayi mutwela akwarire kha kofila khesi ba naba mu bindu bye njawulo,, amala kamaru arundura khungaki aliwo shesi aramo.

Ano kubonekhana kuli kumukholo kubanga abandu bakali bekhaale bali khulya, nenga bali khurambisa bisa kamakhono kabwe khulila bali bakaali naabi.

Buno bumuli, bumuli buno buli bugali bwamiliya buligamu buwanga, bwo blue ni tsi color tsindi

Ano naboonewo khasolo khatwela isi khunyala khwalanga khuri ingwe, yemikhile musiru biseela bye angolobe yalolele luwande lwetaayi iyo fwana aliwo shesi iboone amala bukana khwi labula.

Ano ndi khubona kamasakari ke busala u'butala khubakamo kimyanya akari, kamasakari kano kamiliya ka green kali nga kumwiba kamalayi naabi ne busafu bufwiti.

Tsino zi silipa tsibili zilikho inaa, tsi color tsee, tsilangi tsee iflaga, ibendela ya Uganda muli black, irangi imali, iye yellow ni imbesemu.

Inguke indwela imali,, aliwo shesi iwambile mukhono amala yakonele, yakonele awo nenga ibonekha ikhulu naabi yazeyiwala, mumoni mwakora. .

hano indi khubona umusani ali khupiki pikipiki asudile sitanda imotokha nayo, tsi mootokha tsibili tsa parkingile ibweni wenzu yino abandu baliwo nenga yino ibonekha e lodge ne e bar isi bandu batsa bagonamo amala banywa ni khunywa gu mwenge.

Shino, bino bibyombekhe bigali nabone bilala bye tsigorofa aliwo bibyombekhe bilala bilikho tsi mootokha khungagi ifanikhana bagulisilawo tsi mootokha hasi nawo tsimotokha tsiliwo ni byombekhe ibindi bigali bili tsindulo.

Sino sirimba indi'khubonamo tsintsu tsitsombekhebwa tsili' tsindayi nabi, aliwo tsigundo tsilimo tsimotokha tsilikho, tsipikipiki tsilikho tsintsu mwene tsayombekha bulayi nabi'nabi'nabi'nabi alimo kimilongoti, kimisala

Ino ili ikanisa, kumusalaba kumubofu kumwene kulikhundulo kuli ibweni, amala abandu balikamo bekhale khu tsi'form itsiba mukanisa, aliwo babandi abali ibweni.

Lino ligaali , ligaali lili khutima, asi aliwo tsingudo tse kama tse tse ligaali tsingali, ligaali mwene lyaleya naabi khungaki lifumbi lyaboyele.

Uh bapapa babili bekhale khulyato nenga buli umundu ali khulyewe, kimikango kyaboyebwele khundulo khwe kamaato mwene ukhu bakwarire bukofila! Bukofila buli umundu khumurwe.

Eno imotokha ei Fuso yasudile babandu bakali naabi bekhalekho khungaki nilikhutima khusa mumoni, ili khulugudo lo marram, tsindilo tsilikho kimisaala kimikali

Uh tsino tsisigili tsitsabumbibwa mwiloba amala bogelakho ni bubaatii khungaki khutsikumisa, tsilikamo mu' colour ya' blue ne' tsimbesemu tsaboyebwa atwela tsilikhutsa khukulisibwa

Luno lugudo lo marram haliwo umusani mudwela ali ni gaali yewe ali khupiringisa agwarile ikofila nenga mwiyangilo gumumu gwa khilile naabi basani babili bali inyuma bamongelekho ni babana bandi babili bali khuduro bamulolelele

Abana bekhana bataru oba khe nomendi bamayi bawambile tsi laptop oba byesi khunyala khwaloma khuri ibyuma bye kalimagezi, bawambile mukhono bali khukanikha mo awo fana aliwo byesi bali khukhwiyika .

Babaana babili bawambile ingeni fana baama kwaama kusuuba mudwela agiwambile agisudile mungagi inyaza ili lundulo ugundi emile inyuma alolelele luwande lwedayiyoyo khundulo khuligako bisaala byegreen.

Basani badaru bali kudimisa ikhafu, tsikhafu waliwo tsikhafu tsindi tsili khundulo tsiligawo mubisaala bisela byafana uti byegumudikini oba hali hangolobe tsikhafu mwene zi zilikho gimigosi dawe.

Umusani yi mutwela ali kundulo kwe nyanza ni lilyato lyehe, ali mu kavesiti kawanga, awambile byekulya inga idonati, fana ali khukagako kulya, inyanza ili lotayi

Eha bukima bubili khadwela khekale hasi khalolele mukhono mwakho khakhandi khalolele tsimande tseno haliwo gugundu gwesi bwekhalekho guli gwa roundi.

Ino inzukhi, ilikho bufumbo bukali naabi ili khu kusaala, ye'mile khu kusaala mwene okwo fwana yawumulemo nenga inzukhi mwene iyi yamiliya.

Idonati idwena ilyawo kukapapula, amala, sikombe nasho shabawo sha green byosi bili kumeza fana umuntu aza kunywa chayi

Hano naboone shishombekhe shibofu shileyi bashiwandikhakho bari "MAPEERA" shishombekhe shino shilimo bwo blue ni buwanga hamala shishombekhe shino shiba Kampala mu Uganda.

Ano naboone tsi flag tsili tsingali tse kamanambo kenjawulo , naboonemo iye Uganda, iye Kenya , ne tsitsindi tse kamanambo kamakali naabi

Mayi mutwela akwarire e mask iye munwa , abawo ne khakhandu akhandi khesi akwarire khabimba mumoni, aliwo byesi awambile mukhono, eboyele sitambala imurwe, akwarire ne jacket.

Yino Taxi park taxipark ilimo zi taxi zingali naabi khaliwo tsili khudima nenga tsili khutsa tsimile khagarigari khaliw a baatu bali kugenda haliwo bali khugesasa bibuyu nga balikhubigulisa.

Umusani ne umukhasi bali nga abali mu lab eh khaba testinga ibindu ba'ambile kha tube khe ichupa , bali khukhwikhengamo nenga bakwarire, bakwarire tsi glass , tsi gurgles , amala bakwarire ne tsi gloves mu mikhono kyabwe

Umusani mutwela ali, wemile khusindu nenga awambile ingeni mukhono ne kumulobo fana amakwama khukiloba ukwama mumetsi kano, kali kamakali naabi fana ke inyanza.

Uh umusani mutwela ekhaale khundulo khwe lulutsi ulutiima , ekhaale kumukhono mutwela kwafanile ori okuwambile kumuloobo ukuuli mumetsi fwana ali kha kha khawamba tsi'ngeni.

Ino ingokho ili khu madala khungaki kamadala kano kebibya kawakhibwa, i'color ye blue amala iliwo inzu, inzu yino yakora, ilikho kamabati kamawanga nenga kakora.

Mayi emile awo ni gamatore galinga gataru alolele tsimande tseno amala luwande lotayo haliwo bandu bagali abikhale misinini bakhugulisa tsi nyanye nabona ni babana bandi bali inyuma khagali khaliwo ni buyu buligakho inyuma eyo

Ano naboone umwana umusinde emikhile khundulo khwe lilyato mumetsi alikhumwata khana khatimba mumetsi, fanikhana ali khutsa khuwamba tsi'ngeni, umusoleli mwene uyu akwarire bi kwaro bye bye e'color oli imbesemu.

Umusani awambile inyeni mukono gwewe, inyeni mwene yuno yasamilile, a'likurambisa kumukono kundi kugiwambako, biseela bino bili byekumusi

Basani babili bali khunyaza bekhale mulyato lyawe bosi bahambile, bombi bahambile kimikango bali kukhupa kametsi nga ne lilyato nelitsa mumoni. sebali ni byangasi ta.

Eh bino bipangiri byesi umundu aboya khumukhono bilikamo tsi color tse njawulo , batsirere awo awandu, bilikho bigambo nga balala biloma bawandikhakho bari Yesu ibindi bawandikhakho Uganda mululimi luzungu

Kuno kumukunda kwabyalibwamo bilimwa, kabonekhele uli kamayindi bakabyalaka mu line ulwo luwande lutwela, luwande ulundi lulimo uli bunyasi nenga ba byakila bya miliya.

Abana babili ne gali, mutwela awambile mumoni, ukundi ali khusindikha, baboyele kimipila kibili khungaki, fana basutile kametsi, bali mushalo khabasindikha.

Hano naboone ulutsi, lulutsi mwene luno seluli ligali nabi ta khundulo khuligakho tisnzu tsa yombekhebwa tse round oba tsimbodokelefu.

Ano tsi solo tsesi banyala balanga bari tsi mbusi tse musiru tsili musiru tsosi tsana tsalolele luwande luno, tsili tsi ngali naabi bisela byekumumu fwana tsafanile tsibone sizibu oba kumutawana.

Eino ibendela iya Uganda ilikho hagari ka ngoli hamala tsidulo iliyo tsi color. mulimo ilangi imali iye yellow ni imbesemu

Hano nabone lulutsi luli kametsi gali gudimilamo khudilo khulikho gimisaala gimigali lwangelekha gye green gametsi mwene gafanikhana uri galimo gamabaale.

Babandu babili bekhale bali ukhwinaya kumweso kwe khu board kwesi ukendesa bubale bwesi ukendesela asi, bali ukhwinyaya mubisela byabwe bye lidembe .

Yuno mayido nga bamurele kukhabo bamupanga bulayi naabi naye agwa bulayi fanikhana bali khu mugulisa.

Anano naboone khulukoye barerekho bana banikhile tsingubo tse njawulo amala busaala bulikakho tsikofila ne bibindi ibiipo bye njawulo bilayi naabi.

Tsino tsi noti tsezi nusu tse Uganda kulikho lwekimitwalo kirano, lwekumutwalo kutena, lwankumi bili ni lwo siligi lukumi

Basani bane nga bali khu ndulo khwe nyanza bali ukhwombekhawo inzu, inzu yino bakininisile ili khungaki bafanile uli batsa khukula, bawambile boost bositsana bali khuramba

Ano nabone kamato kabili kali khundulo khwe nyanza, kamato kano kalika mu color oba murangi murangi imbesemu tse tse blue eh, kombi tsana kali khundulo khwe nyanza

Umusani mutwela abonekhana uwe kamasanyalazi ali mu meter iye kamasanyazi ali khungona akwarire tsi glove mukhono, akwarirekho ne saawa ali tsi galuvindi awo abakho ne kofila.

Umwana, oba mayi oba umundu mutwela ali khu'lusisi ali khu'sya bulo oba kamamela nenga fana kamamela ali khu'kholamo bufu.

Umwana wesinde mudwela ali khugenda agwarile itishaati imbesemu iligamo buwanga asudile gumukhono gwewe mungagi ali khugenda nega mwiyangilo.

Ino i'crocodile iba mumetsi yemikhile khundulo fwana ne khe pulaninga khukobola mumetsi, khundulo mwene ukhwo khulikakho bunyasi, khwabakho ne bibiili khwabakho ne kamabaale akalikho.

Bano babana babili basinde bekhale ibweni basangalile bali khunaba burambala buno bakhurambisa ziwutsi abandi bekhale inyuma bagali bali mushibina.

Inguge imali yekhale hasi we gimisaala yalolelele tsimande tsedayi yo nenga mbawo shesi ilikhukhola ta ibonekhana yeyembelele

Umukhasi ali khu shalani ali khu naba tsingubo nenga ishalani mwene sino sili khu meza, tsingubo itsindi tsili khundulo awo khu meza ukhwo umukhasi ali khu kha stool eh.

Bino bisolo biligamo ni gimisitale gimiwanga ni gi mimali biliga bigali bili kugenda byesi khulanga muluzungu khuri Zebra bili mulugewa lukhalimo bunyasi bugali naabi ta.

Khuno khundulo khwe nyanza aliwo lilyato litwela lilimile khundulo mwene okhwo , inyanza yino aliyo abaana abalimo balikhutsa khutsa khuyilamo oba khukhwesa khatimba bali khukana khureka tsi'ngeni obata bamakhwama khurusamo tsi'ngeni

Bamayi bakali nenga baliwo byesi bakwarire khumirwe khubamilisa ne bibindi bikaali , kimipangiri kimikaali kyesi barere mwikosi, aliwo mayi mutwela ali iburangisi asangalile akwarire, naye akwarire ibindu mwene ibyo amemele umwana khumukongo.

Umusani wesetsa mutwela agwarile ikofila ye blue gamakhono agwarile isaati indeyi nenga afumbile gamakhono enamilile ibaga imuli mwigosi fana aliwo byesi ali khukhola.

Hanano ingwe indwela oba isimba yagonele hasi bisela bye gumuusi nenga ingwe mwene yini ibonekhana yakorakamo seshili inyana da.

Hano nabonewo bibindu bibumbe bili bigali naabi mulimo zinyungu zimbofu, zifiti, zisawani male barakho ni silingi zesi umundu anyala wabigulamo amala bindu mwene bilayi.

Khano khayu khari musiru khabonekhana uri isiko amala khundulo khulikho bulimwa bikali nga kamatoore, abakho ne kimisala kili kakho.

Bino biseela bye kumuusi naboone aliwo I'motokha ili khutima yafanile ori ipakingile, ibweni wayo iliyo khaayu akhamalilizibwa ne bunyaasi kha round, khawakhibwa i'color iwanga, tsindulo tsilikho kimisaala

Khuno khunyanza indi khubonakho shisoolo shagonele mumetsi shesi banyala balanga bari hipopotamos muluzungu oba mulu fotifoti aliwo khanyunyi kali khugana kubamburka.

Kuyuni kubofu kuli mubunyasi musiru, kwawambile kwamakhufuna bunyasi fwana khakutsa ukhwombekha siswi shyesi kukonamo.

Anano naboone bisolo bye khumetsi bili khundulo khwe kametsi ke inyanza , sibili mukari taawe , nabonawo aliwo ne bibindu ibindi ibilika mumeetsi mwene, kametsi seli kamaleyi ta, aliwo umundu usutile khumukhono kwewo mungaki

Nabone bamayi bakali bekhale mwidwalilo ibulafu bakwarire tsi mask fwana baliwo byesi balindile, abawo umukangi mutwela, ali isi kukhu mutwela, ali khu murambakho.

Babaana bekhana bataru akari we kumumu bali khukenda khulugudo lwo marrum, tsindulo tsilikho kumuyekhe basutile khu baafu kumuyekhe balikhutsa mumoni.

hanano indi khubonawo inzukhi inzukhi ili khubumuli bumuli buno bwe color iye pink bumuli bwene obu bulikhawo bukali bwamiliya biseela bili bye kumusi

Tsikhisi tsidaru tsili khugenda hagari he gumumu, tili khukenda tsasudile kamagosi mungaki ni kimikhinga kili inyuma, tsili mushifo

Hanano bumuli buliwo bulayi naabi bwamiliya bwo light blue hamala haliwo inzukhi ilikhudimila chimbi fana ili khuwezamo bunuli bunuli itse ikhole bubukhi.

Khaneno khali khatale khesi bagulisagilamo bindu bigali byenjawulo nenga bagulisi bikhale mu bumaafulu, bumaafulu buligawo bugali naabi haliwo ubulimo tsi color tsingaali green, white.

Bano babenyayi begumupila nga mudwela aguwambile alininago hasi mudwela woshe amugwilekho abandi bali inyuma khabadima guno gumupila gwesi balanga bari rugby.

Khano khatale, khalimo abandu bali khu kendamo, abamo tsisamba, abamo I ibindu isi baboyele awo isi bakulisa tsi mande, nabonakho uli tsinyanye ne bibindu bikali isi bakulisa.

Bisolo bili biine , bili musiiru bili khukenda , kumumu kwayosha naabi bunyaasi bwayukha ne i'color , bisaala ambi byosi byarurakho kamasaafu.

Hano nabone gamasasali, gamasasali gano nigo gesi tsizukhi tibikhamo bubushi inga ibonekhana baburusilemo khale buligawo khitsiwaya

Anano umusani mutwela emiile khwibaale akari we inyanza asutile kumulobo khungaki nenga fwana akana khu kwikhisa asi khuwamba tsi'ngeni eh.

Ino nabone tsino tsili tsinyungu tsabimbibwakho ne kamasanza tsinyungu mwene tsino tsayoshebwa tsibonekha bulayi naabi batsira asi.

Si luno anano mushalo indikhubonawo tsingongo tsi tsingingi tsingali kakho, kimisaala , naboona akari aliwo kametsi kabirawo ulutsi urubirawo ni kametsi lifuumbi nalyo lyaboyele khungaki

Babaana bekhana ni besoleli bemushalo bali khulugudo khebagenda lugudo mwene luno tsindulo tsiligakho gimisaala amala bali kugenda bwositsana bama khwam iluutsi betyukhile gimipila balikhuloda.

Tsino tsinzukhi tsingali tsili kumisala mulimo kamasasali isi tsi lera bubukhi nega tsinzukhi mwene tsino tsili tsingali naabi.

Hanano haliwo bisolo bye musiru bili bine shidela shimile mumeezi hagari ni zindi zili kundulo indwela yimile busa yawungile gindi ili kudimisa iyakyo zosi zili mwusiru.

Kamaato kemikhakile khundulo, tsinzu itsombekhebwa bulayi tsilikho awo akari, tsingingi tsaba khuluwande lwotayi.

Khuno khundulo khwenyaza khundulo khuno khulikho kamaato kamagali naabi haliwo ni lilyaato ilindi lili hagati wenyanza abandu abandi baliwo khundulo bemele awo.

Zisenene zili musefuluya zisenene mwene zino zibonekhana zisili khukhalangibwa ta aliwo umundu arelemo gamakono gewe gombizana gabili khaziwamba fanikhana ali khutsi sortinga.

Kamatoore ah kabili katsowa litwela lya kwisa naabi ilindi faana ne lyama khukwisa lilikho ne imbobwe kamaru khungaki ka green biino bisela bye kumuusi.

Tsino tsisawani, tsibonekhana nga tsisawani nenga mulimo tsibafu, tsi bucket ne bibindu ibindi birambisibwa khu khweya khungona munzu nga tsi brush ni bibindu ibindi.

hanano indi khubona lugudo lo marram haliwo babandu balikho babili bali khugenda tsindulo tsilikho gimisaala khudulo khundi khwabakho bunyasi kuba ligulu lyosizana lyaboyele nabonakho ni gumulongoti gwo network.

Yino inzu iyombebwa ne kamatafali yamalilizibwa ne cement khungaki yamiliya yafanile oli ili ambi ne lugudo, aliwo andulo, andulo aliwo inzu ikindi iyombekhebwa imbofu biseela bye kumumu.

Shino shirimba, shirimba mwene shi khaliwo tsi mootokha tsili tsingali naabi yafanile uri park yesi zi taxi zi pakingamo hamala kunduro khuligakho tsinzu tsegorofa tsingali.